baax foog naayaakaar naa dégg ngeen ko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
waaw mboq boobu léegi mu ngi commencé di dugg si moom itam cycle court la te mboq mu mën a meññ la aussi ñu ngi fi andi aussi :dfra beneen pataas boo xam ne cycle court la mooy pataas à chair rouge boobu aussi benn benn ñoo ko fa béy yaakaar naa bu ñu demee ba ci kanam dana gën a dana gën a bëri fii noonu daal la ñuy def pour dimbali pour dimbalikoo change ngir jàpp ci changem kii bi changement climatique bi
changement
sedd bi nag am na ñum xaw a laal

mbéy bu mel ne xaal moom laal na ko parce que xaal xam nga en général dañ daal toog ba ci fin nawet bi nga xam ne taw bi jeex na <noise> mu door ko daan ji soo ko jiyaan léegi fi mu nekk nii sedd bi moo daan jël xaal boobu di ko yóbbu di ko yóbbu di ko yóbbu ba mu ñor léegi mënatoo koo am léegi il faut nga ji ko ci biir nawet bi fin nawet bi nga xam ne des na ay taw mu tawte ay yoon nga door a mun a am xaal mais fañ ko daan jiyee fañ ko daan jiyee fi mu ne nii boo ko fa jiyee doo am xaal waa ci gàttal daal <breath> loolu laa jàppagum ci <hesitation> avantage yeeg inconvenients yi
<hesitation> <hesitation> am na solo monsieur Mate Dieng ba tey rek damay dellusiwaat ci monsieur Bacar Seck <breath> ni ma ko waxee en tant que producteur ci <hesitation> li nga xamante ne moom la ñu war a mën a def rek pour gën a fegu maanaam résilier wu ci li nga xamante ne moom mooy coppite jaww ji ngir ñu gën a mën a am <hesitation> mbéy mu mucc ayib waaye am rendement boo xam ne tey day daal di mucc ayib <breath> ci loolu monsieur Babacar Seck mel na ni yéen seen liggéey ANACIM PAM ak li nga xamante ne mooy projet bii di 4R jaarale ko nag ci Jokalante ci wàllu communication am <hesitation> mel na ni am na ay mbir yoo xamante ne nii da ngeen koy faral di tëral ngir ñii di béykat yi <breath> mën ci jot ba nga xamante ne nii xibaar yi bàyyeekoo ci yéen <breath> dinañ koy jot ci waxtu wi nga xamante ne nii ñu ne moom la waree <noise>

<hesitation> <hesitation> ni ñuy defaree monsieur Mate Dieng ci yow laay ñëwaat <hesitation> ginnaaw bi nga xamante ne nii ñoom météo dañuy tënk ay xibaar di leen ko jox xibaar yooyu naka ngeen koy jotee ak it ban njëriñ la leen amal yeen béykat yi
<noise> xibaar yi moom am na solo trop ñu ngi koy jot par <hesitation> message quelque fois nga jot ko par message vocal quelque fois nga jot ko par message écrit mais aussi ñoom dañ créer ñoom benn groupe boo xam ne nii groupe <hesitation> agence nationale de l' aviation civile météorologie boobu groupe boobu dañ ñu ci boole dugal <noise> léegi nag après chaque jour ñu yónnee la messages yi parce que tey foog naa <crosstalk> huit heures ba midi dibna taw ci sud ba fële démb aussi c' était la même chose comme noonu la loolu loolu loolu loolu mooy kii yi nga xam ne ci la ñuy mais du ma du ma bàyyi nag te ñëwuma ci prévision traditionnelle parce que xaw na ko laal tuuti prévisions traditionnelles yi dafa dafa nekk loo xam ne nii lu dëggu la lu jar a bàyyi xel la aussi ndax comme par exemple fi mu nekk nii ñun man ak <hesitation> Bathie Ndaiye ñoo demoon <hesitation> fële formation bi ñu joxe bëri woon nañu ay dëkk yoo xam ne demoon nañ fa fu mel ni Thièl fu mel ni <hesitation> Kousanar fu mel ni Djilor ak Kayemor Kaymor ñu ngi jëloon benn dëkk bu ñuy wax Podaf Podaf lañ demoon def fa trois jours de formation ak ñoom waa kii yi ANACIM yi <breath> mais dañ ñu fa wan benn garab ne ñu garab gii guy la garab gii bu fekkee dafay saq saq bi commencé ci suuf kon nawet bi day teel a ñëw bu fekee day saq saq bi commencé ci kaw kon nawet bi day yéex a ñëw bu fekkee nag dafa commencé saw ci suuf commencé saq ci kaw bàyyi digg bi kon day am pause pluviométrique te loolu c' est vérifié dëkk bi yëpp a ko vérifié ñëpp ko xam ne lii heure bu ~u ko gisee rek xam nañ ne dina taw waaye dana am woor wala bu ñu gisee mu saqee ci suuf rek dinañ xam ne te ren jii de moom nawet bi de bët day tell a sébbi bu ñu gisee mu saqee ci kaw it nañ xam ne ren jii de moom bët day yéex a sébbi dañ ko fa vérifier ba tey ci formation yi wax nañ ñu ne ñu bu fekkee nawet dana am wala dugub dana am wala dugub dana ñàkk da ngay gis nit ñu waxoon nañ ñu da ngay gis ay melentaan yoo xam ne dañuy for dugub ji indi pepp yi di ko dugal ci seen biir kër yi di roñ di dugal di roñ di dugal ren jii de incha aalh suñ moytuwulee dugub dana ñàkk parce que ñii ñu ngi prévoir waaye boo gisee nag *** nga gis ñuy roñ di génne di roñ di génne di roñ di génne mag ñi dañuy wax ne ren de moom dugub dana am ndax ñii ñu ngi wut fuñ def dugub yooyu yëpp <hesitation> prévision traditionnelle waa météo yi dinañ ci tibb tuuti

naka ngeen di def ba seen yeneen i naataangooy béykat di ci di ci di ci jot
waaw dañ koy vulgariser rek ne leen météo de wax na ne vraiment tey dana taw <hesitation> dana taw taw bu ànda ak ngelaw bu ànd ak dënnu wala tey dana taw waaye taw bi du rëy wala tey dina taw waaye taw bi dana rëy waaye ngelaw li day faible waw yooyu moom dinañ leen koy wax ci ci grand place yi teg ci ñu bëri aussi seen téléphones yi léegi dañ koy jot te ba léegi loolu la woon waa ñoom ñoo ñoo ñoo fi mu nekk nii am na ñoo xam ne nii bu dee bëgg nañ di jot message yi toujours toujours man naa jël seen numéro téléphone ma dugal ko ci benn application su ma ko dugalee ci benn application ñoom application boo ko synchroniser ñoom danañ mujj di jox kooku message
di koy jox message
waaw bëri na ñoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngi jot message man maa leen koy

bi nga ko laajee ban làkk lay wax ba pare <noise> dégg nga bi ngay jël te numéro téléphone am di ko dugal ci biir laaj nga ko ban làkk lay wax bi nga ko laajee ban làkk lay wax si aussi ba mu wax la làkk sangam laay wax wax nga ko ne ko yow da nga bëgg messages yi ñoo la ko bind wala ñoo la ko wax bu ko defee am na ñu bëri ñoo xam ne dañ lay wax ne la man wolof laa

bu ko defee moom message oral lay jot waaw wolof bu wolof bu dee daf la ni pulaar laa aussi message bi muy <noise> jot pulaar lañ koy wax yeneen làkk yi aussi noonu la làkku bu mu la wax ne la moom la rek <breath> làkk boobu bu fekkee moom nga mentionné léegi buy jot message oral bi ci foofu la koy jot même bu fekkente ni da nga ko wax ne ko wolof laa mais message écrit laa bëgg a jot su boobaa message da nga koy jot da nga koy bind mais alphabétisation lañ ko koy bindal waaw bu dee fraçais la man dana jot message mais en français lañ koy bindee waaw même bu jotee message oral aussi en français lay doon waaw
am na solo <hesitation> monsieur Seck daanaka yegg si nañ ci cappaandaw waxtaan bi dañuy ñëwaat rek ci tolluwaayu <noise> nawetu ren bi <breath> ndax mun nañ jàpp ni lañ ci nattoon ci wàllu ndox ne dina ci am ndax yegg nañu ca wala am na lu des

baaxul

ren neuf cent neuf cent quarante

waaw

bien sûr

macha allah
waaw

<crosstalk> mentionné
mentionné waale

man jiwu ma ko mais nit ñi koy ji mën mënatuñ koo béy fi mu nekk nii ndax <noise> wala heure bi ñu koy ji dañu koy ji ci biir mois d' août

<hesitation> xëy na ndox mi ndox mi du mot waaw loolu moo tax ñu koy teel a ji dañuy bañ xaal bi ñëw ba pare ndox mu ko ñoral du am moo tax ñu koy teel a ji bu njëkk nag dañ ko daan ji mais xuy bi moo koy ñoral moo koy moo koy màggal xuy boobu brouillard bi brouillard bi nag pratiquement gisatoo ko fi mu ne nii wala benn fan ñaari fan nga koy gis waaw loolu la
loolu la waaw daanaka dañuy ñëwaat rek <hesitation> ci Mate wax nañu ne lii di nawet bi daanaka <hesitation> lañ ca doon xaar ci àpp ci wàllu ndox ak xibaar ya ngeen doon jot mel na ni jeex na
waaw fi mu ne nii de wax dëgg yàlla man de cumul bii ñoom dañ ma wax ne ma balaa ma koy joxe naa xaar ba le trente donc kon waaw kon donc ñoom wóolooguñ <noise> carrément wala waxaguñ carrément ne taw bi jeex na naa xaar ba le trente ma door ko joxe donc kon xaw nañ yaakaar ne kon bon munuñ tëb tëb rek ne nawet bi jeex na <breath> comme ni ko kii waxee presque ñoom même le trois boobu lañ lañ lañ kii woon ne fin de saison waaye mujj gi réculer waat nañ leen parce que bi ma laajee cumul yi dañ bi ma waxee cumul yi dañ ma ne xaaral ba le trente nga door koo joxe waaw donc fi mu ne nii waaye nag wàllu gàncax gi moom <hesitation> wax dëgg yàlla fi mu toll nii gis nañ ni ni mu war a fa mu waroon a àgg daanaka àgg na fa <noise> surtout ci wàllu dugub nit ñaa ngi góob wàll gerte gi aussi nit ñaa ngi gas fi mu nekk nii wax dëgg yàlla sant yàlla ba mu bëri <crosstalk> sant yàlla ba mu bëri waaw sant yàlla ñu ngi leen di <crosstalk> gërëm bu baax di leen sant <crosstalk> waaw fii nag disx huit virgule nangam la ñu am ci par par kii dix huit milimètres virgule par par pluie boo seetee kii bi boo ko diviser par le nobre de pluie
am na solo monsieur Mate Dieng liñ ñu cëralee woon ci waxtu daal dinañ ca yegg si ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak auditeurs yi la doon bàyyi xel
waaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm <crosstalk> di sant ñi fi teel di commencé cant gi suñ borom dëkk bi waaw parce que <noise> lépp loo xam ne avancement dëkk bi la rek day taxaw wax dëgg yàlla parce que béy ci waaram di nuyu <hesitation> Modou Ndiaye moom ak Thioye ñoom Sakho ñoom Ousmane Thiam mële wax dëgg yàlla ñoom ay producteur lañ waaye ñoom it ba léegi ci mbiru développement rek la ñuy yëngu waaw mbiru développement rek moo leen yitteel donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yéen it ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci lii ngeen def kontaan nañ ci lool
<hesitation> <hesitation> jërëjëf am na solo <hesitation> waaw ba tey dina dinaa ñëwaat ci yow ci beneen pàcc yow <hesitation> ñaar ñii lañ seqaloon waxtaan ñu tëj ñu ubbiwaat beneen beneen beneen buntu foofu maag yow <hesitation> Badou waaw ñu gërëm ko bu baax sant ko moom monsieur Mate Dieng moom <hesitation> waaw ginnaaw loolu it monsieur Babacar Seck ni ma ko waxee noonu la ñoom la ñu seqaloon waxtaan bi moom it Babacar Seck dañu koy daal di bàyyi rek mu tàngoo ak auditeurs yi ko doon teewlu

amiin yaa rabi

méngale

gis-gis

waaw ngelaw li jaas bi ñu ne li ngelaw li bu juddoo nii bu tooy daal bu dë

waa day puus

amee différence

waaw mun na bañ a demee noonu

village

mu ngoog jërë ngeen jëf ñun tam ñu jaajëfal leen bu baax a baax mbokk yi ñu fàttali leen rek <hesitation> ne ñu ngi fi woon ci diwaanu Kayemor dalal fi nag ki nga xamante ne <breath> mooy monsieur Mate Dieng ak kii di Babacar Seck ñu doon waxtaanee rek li nga xamante ne nii jëm na ci wàllu coppiteg jaww ji <breath> waaye it ñeewal li nga xamante ni moom mooy béykat yi cib pàttali nag émission bi ñu ngi ko amaloon ci lëkkaloo bu yaatu bu dox <breath> ci diggante seen rajo RIP FM ak projet bii di 4R daal di lëkkaloo nag ak programme alimentaire mondial <breath> naka noonu it ñii di ANACIM ANACIM di joxe ay xibaar yoo xamante ne ni léegi daal di am solo la <breath> jëmee ci ñii di béykat yi mbokk yi ñu gërëm leen sant leen Mame Dado Guèye moo leen doon gunge ci kàddu gi ci xarale gi l' incontournable technicien Maodo Malick Senghor <breath> di leen di jox dig daje ba beneen jërë ngeen jëf